Awo aliwo zinzofu ekulu ili mu meezi ni umwaana wewe, zindi zili enyuma we nzofu zingali mabi zili kundya bunyansi zili agati kulubalama lwe gameezi.

Ano nobone bakasi bagali bagwatile zisumbati, zisumbati biboyele bitambala balikukuba zingoma, zingoma..

Indikonilamo busa bakasi basudile guyeke ku kuzikalaya balikuza kufumula kulugudo kulutulo kwe lugudo bakasi bali badatu umukasi agwatile enguvu emali nu mwana

Awa haliwo umuseza alikupima lukoba kungubo atunje agwatile chikomo kumubili umuseza mukono mumali ali mugati

Awo aliwo bana basinde badatu, umulala ahambile ahambile kyikuba bifanani, umulala agwatile itishati elimo bwa bulu ni buwanga, wehagati agwatile elimo bwakilagala ni bwa bulu, ulala agwatile itishati yelitaaka busa imile isi bapanga lubembe, kunzu ye lubembe

ba'seza ba'biri u'mulala e'kale ku'kyizolongo a'gwatle ikoti ni saati mugati ni nigamakopolo mu'bijele u'mulala i'kale kwi'bale

awo aliwo chisaala chiliko matu mabalayi chisiyopo chiliko buwanga nibu bulu lubega ni lubega

Awo aliwo bizolonyo biliwo bizolonyo ni lusampa hasi lusampa habawo ni kizolonyo kilimo engubo hagati habawo kili ikindi kungaji